Paɣa n ʒɛya ŋo paɣa maa nyɛla ŋun mali zabiri ka gbubi binyɛri shɛŋa o nuuni ka yɛ liiga zaɣ nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ ka o nyaanga fulaawaasi nim tamtamya ka o nuzaa zuɣu tangalimii paya

Niraba anahi n boŋo niraba ata chɛnimi ka so tuɣuriba soli ka ʒiri kpalaŋ ŋmaa niraba ata bin chɛni maa zaaha kpabila bihi hi nyaangi zuɣu ka bi so ʒiri kpalaŋ ŋmaa ka so ʒiri baskɛti o zuɣu ni

Namda nim n bɔŋɔ namda nim maa nyɛla din galisi ka bi shɛbi shɛbili ka di koma woligi koma maa shɛŋa nyɛla zaɣ piɛla ka shɛŋa nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka shɛŋa nyɛ zaɣ dozim ka niɛma do n baɣa namda nim maa

Niriba n ʒia ŋɔ bɛ nyɛla ban galisi bɛ puuni so nyɛla Ninkurigu ka mali zab'piɛlla ka so ʒi m baɣi Ninkurigu maa ka ye liiga ʒee ka pili zipili zaɣa piɛlli ka bɛ nyaanga filaawaasi biɛni.

Niraba n ʒɛya ŋɔ bi nyɛla bin galisi paɣaba biɛni ka dabba gba biɛni bi pam nyɛla bin bob bobsi ka bi tooni gbambihi ʒɛya gbambihi maa nyɛla din galisi ka zahama bɛ dinni zahama maa nyɛla din galisi

Paɣa n ʒiya ŋo o ʒimi baɣa dilpuni ka yɛ tani daliya ka bob bobga ka gbubi chɛriga o tooni ka teebuli ʒɛya teebuli maa zuɣu binyɛra tamtamya ka suu paya ka kurifooti ʒɛ o tooni yaha ka duɣu tam kurifooti maa zuɣu

Kom n doya ŋɔ kom maa nangdani kpaŋa kpakpa tihi nyala dini sa n sayaka suɣa bɛni suɣa maa gnuni kuɣusi nyɛla dini sa n saya kuɣusi maa nyɛla dini galisi ka si luɣi shɛŋa niŋ zaɣi zɛhi.

salo n kuli laɣim ʒɛ lori puuni tihi n ʒɛ be nyɛŋa kari vuri ŋɔ kom nyɛ zaɣivakahili ka yili gba ʒɛya m mɛri tihi ŋɔ pali ŋɔ zuɣ' salo gba nyɛla ban chini tiŋgbani ka lori ŋɔbɛ kuli zaŋ la kpamba anƒɔni nima zaŋ mɛhim lori ŋɔ

do puuni n bɔŋɔ ka niriba bɛn niriba maa nyɛla bɛn galisi ka be shɛbi ʒɛya shɛbi nyɛla ban zaya ban zaya maani niribaayi nyɛla ban tɛɛ be nuuhi ka ban tɛɛ be nuu maa ni puuni yino yɛ liga piɛli gbani ka yɛ liga sabinli pa di zuɣ'

Palli zuɣu n boŋo ka paɣa so ʒiya n zaŋ bia pa o naba zuɣu ka do so ʒɛya ka pam o zuɣu ka ŋmaariba ka do so gba mii yɛ liiga zaɣ dozim ka tabi o zuɣu kuriya ka bihi gba bɛ bi nyaanga ka gbubi foon n ŋmaara

Tumtumdiba n boŋo bi nyɛla bin galisi ka nyɛ dabba ka shab ʒɛ tooni na bi nyɛla bi niraba anahi ka bi puuni so yɛ singirɛti ka di nyɛ zaɣ sabinli ka bi puuni so yɛ liiga piɛlli ka so yɛ liiga vakaɣali ka tihi ʒɛnʒɛ bi nyaanga ni mori

Paɣa n ʒɛya ŋɔ o nyɛla Gbanpiɛli ka bihi ʒɛya gbubi gbubi o paɣa maa nyɛla ŋun lara ka kpa ninkpara zaɣ sabinli ka bihi maa yino ŋun yi o ko n ʒɛya ka zaŋ o nuhi gohi taba

Niriba m boŋɔ bɛ nyɛla ban galisi bɛ sheba nyɛla ban pili zipiliti zipiliti maa kama nyɛla sin woli woli ka so ye liiga piɛlli ka ye liiga vakahali pa si zuɣu ka zaŋ o nuu gabi o nyaanga ka so piligi o zipiligu n zaŋ nyaɣi o boɣu ni.

paɣ' ba n bɔŋɔ binyɛla bi niribaanu ka zan kaɣ' n nyɛgi nyɛgi be nyɛŋa kaɣ' maa kom nyɛla din nɛŋ dozim ka be shɛba be pɛri namda nima ka za kom gbani kom maa nyɛla din daɣ'